Odokotela abesilisa abathathu bagqoke impahla zomsebenzi yabo. Bazivala amakhala, bazivala lamakhanda ukuze bazivikele emkhuhlaneni osuthe waqamuka.

Umongikazi oyeluke ikhanda wagqoka wazivala amehlo, wazivala amakhala lomlomo wagqoka ijazi lakhe eli eliyisibhakabhaka ukhamisise umuntu umlomo emhlola izinyo.

Umtshina utshengisa umfanekiso wama germs omkhuhlane osuthe waqhamuka ayi size ezitshiyeneyo oyizigombolozi ezinye zinkulu ingani zilamehlo.

Omama balethe abantwana esibhedlela lapho abahlolwa khona ngumama ongaba leminyaka engamatshumi amahlanu ogqoke amagilazi leblawuzi elombala oyiblue lomhlophe.

UNesi ugqoke waphelela iyunifomu eyisibhakabhaka wazivala ikhanda lomlomo lama khala. Uphethe ijekiseni ehlaba owesilisa engalweni.

Abezempilakahle basesibhedlela bagqoke baphelela izigqoko eziluhlaza bazibopha amakhanda ngezingwane ezimhlophe bazivala amakhala lomlomo bezivikela emkhuhlaneni osuthe waqamuka.

Abezempilakahle ababona ngomkhuhlane osuthe waqhamuka endaweni. Bagqoke amahovolosi alithanga. Lamafasikoti abomvu. Bazivala amakhanda lobuso uKuze bangathathi lomkhuhlane, osuthe waqhamuka.

Umama ogqoke isigqoko esiyibubende esilamabala alithanga uphethe umntwana ogqoke isikipa esilithanga umongikazi umhlaba ijekiseni yokuvikela imikhuhlane ethize emzimbeni.

ONesi abesilisa labesifazana, basesibhedlela bagqoke baphelela, izigqoko ezilombala oyiblue. Bazivala umlomo lamakhala ukuze bangathathi umkhuhlane lo osuthe waqhamuka.

Ababili abezempilakahle bagqoke bazivala amakhala lamakhanda ngengwane ezimhlophe bagqoka lamawovorosi alithanga lamafasikoti amhlophe bezivikela emkhuhlaneni osuthe wamemetheka

Owezempilakahle esibhedlela usendlini okufakwe khona imitshina etshiyeneyo . Wagqoka wazivala ikhanda wazivala ubuso kwasala amehlo kuphela.

Kuyakhuthazwa ukuhlanzeka komuntu emsebenzini njalo kuye kukhuthazwe ngendlela okungakhulunyiswana ngazo ngendlela zokuhlanzeka ekuphileni kwabantu kumbe ekuphileni komphakathi.

Owesilisa usesibhedlela lapho afike khona umongikazi wamhlaba ijekiseni yokuvikela umkhuhlane osuthe wamemetheka esigabeni ukuba ungaqhubeki umemetheka.

Owesifazana usesibhedlela uhambise umntanakhe lapho umongikazi afike khona wamthontisela umuthi wembeleko kungabi luhlupho sekhulile.

Odokotela besifazana labesilisa basesibhedlela bagqoke umbala oyisibhakabhaka bavala lamakhala kanye lamakhanda ukuze bavikele emkhuhlaneni osuthe wamemetheka

Omongi labomongikazi basesibhedlela endlini lapho okufakwa khona abahlinzwayo bagqoke baphelela bazivala amakhala lomzimba ukuze bazivikele emkhuhlaneni osuthe wamemetheka

Owesifazana ohambise umntanakhe esibhedlela, umongikazi umhlaba ijekiseni yokuvikela imkhuhlane yabantwana emzimbeni.

Abezempilakahle abamhlophe labamnyama abamela umhlaba wonke jikelele basesikolo labafundi abagqoke amayunifomu alithanga lamabrugwe ayibubende.

Abazempilakahle umhlaba wonke jikelele basesikhankasweni lapho abanike khona abantu amapilisi. Laba bagoqela abamhlophe labantu abamnyama.

Umfanekiso wabesifazana ababili abahlezi phansi ezitulweni ezilombala obomvu lomduli olamalembu lama fulegi ayisibhakabhaka ababona ngezokuphila kahle emazweni atshiyeneyo.

Abesifazana ababili ababona ngezempilakahle umhlaba konke jikelele, omunye uqoke iqhiwe elithanga lesigqoko esolama balabala alithanga labomvana omunye ugqoke isigqoko esimnyama lebhatshi elilamabala amnyama lamhlophe.

Amadoda amabili akuhlangothi lwezempilakahle umhlaba wonke jikelele bahlezi etafuleni befundisa ngokuphila kahle empilweni zabantu.

Abezempilakahle umhlaba wonke jikelele basemhlanganweni behlangene abamhlophe labantu abamnyama abesilisa labesifazana. Lapho abafakelwe khona imbodlela zamanzi okunatha ematafuleni abo .

Umfundi oyinkazana ogqoke iyunifomu yakhe lejesi eyisibhakabhaka. Igeza izandla empompini ekhupha amanzi ahlanzekileyo ngemva kokuvela esambuzini .

Ababona ngezempilakahle umhlaba wonke jikelele bahamba benikeza abantu amaphepha bekhankasa abesifane labesilisa phakathi komphakathi

Owesifazana ongaba leminya engamatshumi amathathu ulethe umntwana wakhe esibhedlela lapho udokotela omhlole khona waya njalo wamhlaba lejekiseni

Omongi labomongikazi baxoxisa lesiphathamandla sabo. Besethula izikhalazo abalazo, abahlangana lazo kwezempilakahle.

Ayabingelelana amadoda agqoke amasudu abanye bafitshane abanye bade lowesifazana omhlophe ohamba lobaba ogqoke iyembe elithanga basemhlanganweni omkhulu womhlaba.

Abezempilakahle abamaqembu atshiyeneyo baya gqugquzela mayelana ngomkhuhlane owengqondo ebantwini lemphakathini jikelele indawo zonke.

Owesilisa ongaba leminyaka engaba ngamatshumi amathathu lanhlanu, uvule amehlo abomvu atshengisela ukubana angaba lomkhuhlane wokuphambana ingqondo.

Igwaliba elifanekiswe umuntu lengqondo zakhe libhaliwe phandle ukubana ngelabantu abafundela ukubona ngezo mkhuhlane wengqondo.

Abesilisa labesifazane ababona ngokusebenza kwengqondo emphakathini bamile bekhankasela lowo mkhankaso wokubukisa ngengqondo.

Omama labantwana abancane basesibhedlela lapho okulomkhankaso khona ngendlela zokuvikela ingqondo lokuba ingqondo zihlaliseke kahle

Ababona ngokulondolozwa kwezemvelo babhale izicebiso, lenhlupho abahlangana lazo emphakathini lamacebo okuthi kungenziwa njani.

Isibhedlela esikhulu esilombala olithanga lamazenge ayibubende. Silamabhakane amabili achasisa indawo ezitshiyeneyo lemikhuhlane eyelatshwa kuyonaleyo indawo.

odokotela labo nurse abehlukeneyo abanye bagqoke amabhatshi amahlophe abanye bagqoke amayembe lamabhurugwa alombala owesibhakabhaka bamile ngaphansi kwalapho okubhalwe khona ukuba yikho okubelethela khona omama

Umntwana omncane ogqoke izigqoko ezimhlophe ulele embhedeni esibhedlela kodwa omama abathathu bahlezi phezu kwemibheda khonalapha esibhedlela.

Phakathi esibhedlela kufakwe ibhentshi lapho okuhlala khona izigulane nxa zifuna ukudindisa amakhadi azo okugula. Kulendoda ehambayo phakathi, ifuqa isitulo sokuhlaliswa abagula kakhulu

Isibhedlela esikhulu silendawo epheviweyo ehlanzekileyo lalapho okuma khona izimota ezithwala izigulane ezigula kakhulu.

Indlu esesibhedlela efakwe amathayilizi phansi yafakwa amathafula phezu kwamatafula kwafakwa izimbodlela lemithi etshiyeneyo eyokwelapha.

isistulo esilamaviri okuncedisa abantu abagulayo abengenelisiyo ukuzihambela bodwa sifakiwe phandle etshanini obuluhlaza okulezihlahla njalo ezilamahlamvu aluhlaza esibhedlela esilezitina ezibomvu

Ibhakane elisesibhedlela libhaliwe ukubana yindawo lapho okuhlolwa khona inhliziyo. Kwaya kwahlanyelwa phansi iloni eluhlaza. Sona isibhedlela silamazenge ayibubende

Isibhedlela esakhiwe ngezitina ezibomvu safulelwa ngamazenge aluhlaza kufakwe indawo lapho okuhlala khona izigulane layo yafulelwa kwafakwa phansi izitina

Owesilisa ogqoke ibhatshi wathwala lebhuku ezandleni zakhe ukhuluma labase mzileni wokudindisa amabhuku abo esibhedlela labanye abamileyo.

Ikilinika elombala omhlotshana ilegceke elikhulu elisindwe ngezitina ezibomvu phansi kwaya kwahlanyelwa ihedge.

Umama ogqoke isikipa esibomvu leqhiye emnyama usesibhedlela duzane lenqola yokufuqa imithi lapho kuselatshwa izigulane ezilalisiweyo embhedeni.

Esibhedlela kufakwe ibhakane elitshengisa izigaba ezitshiyeneyo okwenzakala lapha esibhedlela kwaya kwahlanyelwa lotshani obuhle obuluhlaza.

Umongikazi uhlaba umntwana ijekiseni owenyelileyo eyokwehlisa ubuhlungu emzimbeni ngoba esizwa efuthelwa.

Iklinikhi elamafasteli amakhulu. Iyakhelwe endaweni ephansi kwathi edundulwini kwahlanyelwa utshani obuthelelwayo obuluhlaza kwaya kwaqoqwa kuhle lamatshe ngendlela ebukekayo.

Isibhedlela esikhulu esikhangeleka sisidala silegedi elivula nxazombili phandle kwahlanyelwa njalo uthango olwe hedge oluluhlaza

Abafundela ukuba ngomongi labomongikazi basendlini yokufundela lapho okulemitshina yokukhangela izinto ezincinyane bazibone sezinkulu.

Imbodlela ezimhlophe zomuthi zifakwe phezu kwetafula kwaya kwabhalwa njalo kufakwa ibhakane elitshengisa ukubana imithi le iyingozi okungakanani ebantwini.

Ababili abafundela ukuba ngodokotela bagqoke amajazi amhlophe bazivala umlomo lamakhala bagqoka lamagilovisi besebenzisa imitshina yokuhlola izigulane.

Indlu yokufundela ezempilakahle, ifakwe imitshina etshiyeneyo, okugoqela izikeli, lezitulo ezinye ezilokokuqamela lezinye njalo eziphongkuba yizigombolozi.

Abesilisa labesifazana basemhlanganweni. Lapho abezempilakahle belimukisa abantu ngezinto ezenzakalayo emhlabeni jikelele.

Igwaliba elilombala omhlophe elilomfanekiso oweribhoni obomvu. Libhaliwe ngamabala amhlophe endaweni eluhlaza mayelana leziqumo ezingathathwa ukuvikela umkhuhlane weHIV.

amaqembu atshiyeneyo kugoqela labezempilakahle basemkhankasweni begqugquzela ngempilakahle esithe yathathwa njengesinqumo okumele yenziwe

Owesifazana uhlezi waphatha imic esandleni sakhe efundisa amankazana asakhulayo ngendaba zokuzithwala besese bancinyane bengaka yenelisi iminyaka efaneleyo.

Abazempilakahle babe lomkhankaso omkhulu, lapho okube lezikhulumeli ezivela endaweni ezitshiyeneyo ezabantu abamnyama labantu abamhlophe, bekhuluma besazisa ukuba akumelanga kube lomuntu osala engazwanga ngendaba yomkhankaso.

Intombi ihlezi esitulweni ithwele I mic ifundisa abantwana abesifazana ngokuzithwala bebesebancinyane isikhathi singakayeneli

Abantu ababili badobha ingcekeza esibhedlela esikhulu. Esihlanyelwe utshani obuluhlaza lezihlahla eziluhlaza. Sona sapendwa ngombala olithanga safakwa lama windi lomnyango omkhulu.

Iklinika eyakhiwe ngezitina ezibomvu yafakwa lamawindi amakhulu kwafakwa indlela phansi esindiweyo ngesamende ukuze isitulo esifuqa abantu abagula kakhulu sihambe kuhle.

Isibhedlela samehlo esiyakhiwe sapendwa ngependa elithanga safakwa lamawindi lezihlahla ezihlanyeliweyo labomama ababili abayadinga uncedo.

Isibhedlela sipendwe saba mhlophe safakwa amawindi, kwahlanyelwa phandle utshani obuluhlaza, lesihlahla esiqunywe kuhle kwaya njalo kwafakwa iveranda lapho okuhamba khona izigulani.

Owesifazana oyedwa omileyo obelethe umntwana. Abanye abesilisa labesifazana bahlezi phansi emabhentshini esibhedlela lapho okusindwe phansi ngama tiles.

Abathathu abakhulu besibhedlela babambe umtshina olombala oyisibhakabhaka olophondo olungani yisitulo okukhanya kudonethiwe esibhedlela.

Isibhedlela esikhulu esilombala olithanga silegceke elisindiweyo ngezitina phansi kwadwetshwa imizila ehlukanisa ukuba izimota zime ngaphi.

Isibhedlela esikhulu esakhiwe ngezitina ezibomvu, kwahlanyelwa utshani obuluhlaza lezihlahla kwaya njalo kwabhalwa lebhakane elichasisa ukubana yisiphi kwafakwa lenqola yokufuqa izigulane phandle.

ODokotela abagqoke amajazi amhlophe baphethe izihlahla eziluhlaza ezandleni zabo befundisa umphakathi ngokuqakatheka kwalezi zihlahla zemvelo.

Omama labobaba baselayinini yokudindisa amakhadi abo ewindini esibhedlela ukuze bangene balatshwe phakathi izifo abazizwayo emzimbeni yabo ezitshiyeneyo.

Esibhedlela esilezihlahla eziluhlaza ezinde legceke elifakwe izitina phansi lapho okupaka khona izimota ezitshiyeneyo labantu abangena phakathi besiyalatshwa

Omongikazi abagqoke amauniform ayehlukeneyo abanye awabo ayisibhakabhaka kuthi omunye oyedwa eyakhe iluhlaza bamile esibhedlela bakhangele amaparcel abo

Odokotela esibhedlela babambe amahlamvu aluhlaza awomhlafutho bechasisela izigulane ezihlezi emabhentshini okugoqela omunye ogqoke isikipa esibomvu omunye esiluhlaza.

Izitulo ezinhle eziyimihlobo efananayo zifakiwe eholu yesibhedlela ukuze abantu bahlale ma bekhankaselwa.

Isibhedlela esimhlophe esakhiwe saba yisitezi sihlanyelwe iloni eluhlaza lamaluba aluhlaza. Kulodokotela osebenzisa imitshina yakhe egqoke ijazi lakhe elimhlophe lamagilavisi.

Izigulane ezinengi zilele esibhedlela ewadini lapho okulabanye abahleziyo omongikazi behamba behlola abantu.

imibheda emihle eyendluliweyo elengubo eziyisibhakabhaka ezinye zimhlophe zafakwa njalo lamakhetheni okuhlukanisa ukuthi abantu bengabonani belele lezitulo zokuhlala

Isibhedlela esikhulu esakhiwe ngezitina ezibomvu, safakwa lamawindi amakhulu, saya njalo phansi kwasindwa ngesamende ukuze kungabi lothuli. Kufakwe phandle isitulo sokufuqa izigulani ezingenelisi ukuhamba zodwa.

Imota ethwala izigulane ifike esibhedlela lesigulane esilele embhedeni ngapho kulabantu abahamba hambayo abadinga ukwelatshwa esibhedlela esikhona

Owesilisa uhlezi phansi phambi kwakhe kufakwe izimbodlela ezitshiyeneyo ukulingana ezilezivalo ezimhlophe zafakwa phezulu kwethebuli.

Odokotela besilisa labesifazana sebevakatshele abantwana abancane abalalisiweyo esibhedlela ngesikhathi sokuhlolwa kwabantwana.

Umgwaqo omkhulu odlula phambi kwesibhedlela esikhulu esakhiwe ngezitina ezibomvu safakwa ijarada lezigodo ezimhlophe kwahlanyelwa lotshani obuluhlaza

Isibhedlela esipendwe ngombala omhlophe kwahlanyelwa utshani obuluhlaza lezihlahla eziqunywe ngendlela ebukekayo kwaya njalo kwafakwa levelanda elivikela izigulane elangeni kumbe lapho izulu lisina.

Abesifazana labesilisa abezempilakahle basewofisini bebonisana ngokuba bangayengeza kanjani esinye isakhiwo esingafakwa ukuze kubelengqubekela phambili

Abantu abatshiyeneyo bavakatshele izigulane ezibhedlela ezilele embhedeni. Abanye njalo bahlezi baxoxisana lezihlobo ezibuye ukuzobabona esibhedlela.

Umuntu wesilisa ogqoke okumnyama Phezulu lowesifazana ogqoke okulithanga phezulu bahamba besiya esibhedlela besiyalatshwa

Iqembu labesifazane labesilisa lisesibhedlela lilindele ukwelatshwa, kukhanya omongikazi abakafiki ukuze balatshwe.

Isibhedlela esikhulu esakhiwe ngezitina ezibomvu, sapendwa ngombala omhlophe, kwathi amazenge apendwa ngombala oyibhulu, safakwa lamawindi amancane lamakhulu. Kwahlanyelwa phandle iloni, kwalungiswa lemigwaqo yaba mihle.

ubhishopu ogqoke igamenti elimhlophe elilebhanti elibomvu usesibhedlela lapho ahamba khona lamadokotela agqoke amajazi amhlophe labanye abesilisa ababili abagqoke amasudu

owesifazana ogqoke isigqokosakhe sokulala esiyisibhakabhaka wabophaleqhiye yakhe eluhlaza ulele embhedeni eklinika losane lwakhe olusanda kubelethwa

Imota elombala oludaka lama vili amakhulu ipakiwe phandle kwefamasi lapha okuthengiswa khona amaphilisi lemithi etshiyeneyo eyelapha izigulane.

Umongikazi usesibhedlela endaweni lapho okuthengiswa khona imithi etshiyeneyo eminye usezimbodleleni eminye isemagabheni ahlukeneyo

Owesifazana omhlophe uhlezi wagoqa izandla egqoke impahla yakhe elemizila emhlophe leyisibhakabhaka

Umongi ogqoke okumhlophe wagqoka lamaglovisi uhlaba umama ogqoke iqhiye yakhe, emthatha igazi esandleni ngejekiseni.

Untombazana engaba leminyaka elitshumi lane, ivule amehlo amhlophe. Akhanya engani alobuthuku enhlansini zawo, okudingakala ukuthi ibone abezempilakahle.

Igwaliba elilomfanekiso wesifazane ogqoke ibhulugwe elimnyama lesikipa esiyibhakabhaka lifakiwe litshengisa ukudla okufanele umzimba lokudla okungafanelanga kudliwe okunjengotshwala.

Igwaliba elilombala omhlotshanyana lombala oyisibhakabhaka laya labhalwa amabala, elitshengisela izitshengiselo ezibakhona nxa umuntu eselomkhuhlane othize ezinjengokuphela ukuzwa izinto ezinukayo.

Umtshina osetshenziswa esibhedlela. Ulendawo engani yiwatshi eyiyo etshengisela ukwehla lokukhwela kwegazi emzimbeni womuntu.

Owesifazana ogqoke isigqoko esiluhla ulele embedeni esibhedlela Ukhathazwa ngumkhuhlane wegilo lomkhuhlane welifa esiphongweni

Owesifazane omhlophe uzibambe isisu sakhe esifitizela ukuya enkabeni etshengisela ukuba singaba sibuhlungu isisu lesi

Umongikazi ogqoke ijazi elimhlophe lama gilovisi. Uhlola isigulane umkhuhlane wokwehla lowokukhwela kwegazi emzimbeni wakhe.

Umuntu uvule amehlo amhlophe nke alenhlansi ezitshengisela ukubana kulomkhuhlane okuthiwa ngabantwana emehlweni akhe womabili.

Isigulane sihlezi endlini yokugulela esibhedlela. Sincediswa ngumongikazi ukumbuza ngomkhuhlane awuzwayo emzimbeni wakhe, wayanjalo wafaka lomabonakude obancedisa ukubona emzimbeni wakhe.

Umongikazi uhlola isigulane esibhedlela ngomtshina obona ngokwehla langokukhwela kwegazi emzimbeni womuntu ogulayo kungaba ngumuntu omdala kumbe owesintwana.

Owesifazana omhlophe ogqoke njalo iyembe emhlophe uyazincweba ingalo zakhe edinga imithambo yegazi ukubana azwe ukubana igijima kuhle emzimbeni wakhe.

isgulane silele embhedeni esibhedlela sifakwe umtshina ohlola ubukusebenza kwenhliziyo ngaphakathi komzimba wakhe lokugijima kwegazi emzimbeni

Umongikazi omhlophe unikeze isigulane somuntu omnyama njalo waya wamnikeza lenhiziyo lomfanekiso wehliziyo otshengisela uthando.

Izikhali ezitshiyeneyo, ezisetshenziswa endlini lapho okuhlolwa khona izifo ezitshiyeneyo. Zifakiwe ngendlela eqondileyo. Ezinye zisematshubhini. Ezinye njalo zisemabhokisini.

I Lab elesinki lamakhabothi. Uhlezi umbalisi etafuleni emhlophe. Ugqoke ijazi lakhe elimhlophe njalo ubambe icellphone yakhe ezandleni.

Owesilisa oyedwa ogqoke amagilazi wafaka lesikipa sakhe esiyiorange kulapho okwenziwa khona imithi ubambe imitshina omunye olenombolo okungani yosikali.

Ibhokisi elikhiywayo elilamakhiye akhona, linanyathiselwe emdulwini labhalwa ngabalala abomvu. Laya njalo lafakwa iziphambano ezimhlophe ezisendaweni eluhlaza.

Izikhali ezisetshenziswa endlini lapho okuhlolwa khona imikhuhlane etshiyeneyo ziyimihlobo ehlukeneyo ezinye zisemabhokisini ezinye zisemagabheni alombala oyi yellow lobomvu.

Igabha lomuthi elitholakala lapho okuhlolwa khona igazi kumbe umchemo kumbe izikhwehlela lilombala omhlophe labhalwa ngamabala abomvu lamnyama lavalwa ngesivalo esibomvu.

Imbodlela ekhanyiselayo okuphakathi elesivalo esibomvu ibhaliwe ngamabala abomvu lanamathiselwa iphepha lakhona elitshengisela ukubana kuthethwe mkhuhlane bani ohlolwayo uhanjiswa elebhu.

indlu lapho okuhlolwa khona izinto ezinje ngegazi kumbe umncamo ifakiwe imitshina yakhona eyinye ilama tshubhu eyinye ifanana lama selefoni

Imitshina emibili eyizigudugudu omunye upedwe waba mhlophe omunye wabamnyama esetshenziswa esibhedlela lapho okuhlolwa khona igazi kumbe umchemo kumbe izikhwehlela.

Indlu lapho okuhlolwa khona imikhuhlane etshiyeneyo engaba segazini kumbe emchenyweni wezigulane ibhaliwe ibizo phezulu ngamabala amnyama

Imbodlela ezimbili ezifananayo ngokudalwa zatshiyana imibala yazo zibhaliwe ukubana kuhlolwani elembu lapho ezifakwe khona.

Amaphilisi afakwe egabheni elimhlophe elilemzila eyisibhakabhaka, labhalwa ngamabala amnyama kuchaziswa ukubana lisebenza njani.

Indlu esesibhedlela lapho okukhangelwa khona amehlo ifakwe umtshina leminye imithi yokugeza amehlo andubana alatshwe.

odokotela basendlini lapho okuphekwa khona imithi lamaphilisi atshiyeneyo basebenzisa umtshina okhangela ukuba umuthi usuvuthiwe yini ngendlela efaneleyo

Igazi ligcwele phakathi kwetshubhu lapho elizahanjiswa khona endlini lapho okuhlolwa khona igazi ukuze kubnonakale umkhuhlane ongabe ukhona emzimbeni waleso sigulane esithethwe igazi.

Abezempilakahle basendlini lapho okuphekwa khona imithi etshiyeneyo bayinjalo baphinde bayihlole le imithi ukubana ivurhiwe ngendlela eyiyo efaneleyo

Umongikazi lomongi babhala amacard ezigulane ezingabantwana ezisesibhedlela. Abanye abantwana bahlezi embhedeni lapho umongikazi akhuluma lomunye umntwana ongumfana.

Usane olugqoke ivesi elithanga luyahlolwa ngunesi ogqoke amagilovisi eluvula emlonyeni ukuze akhangele umkhuhlane ongabakhona kuyo.

Abesifazane basesibhedlela sokubelethela lapho abanye bahlezi khona phansi abanye balele embhedeni behlolwa ngabo mongi labomongikazi.

Abakhulu besibhedlela sokubelethela bakhuluma labomama abasemzileni wekwelatshwa esibhedlela bebafundisa mayelana lokuzithwala

Umama ubambe umntwana ezandleni lapho udokotela ogqoke amagilovisi emthontisela umuthi emlonyeni. Umongikazi ehlezi phansi ebhala ikhadi.

Intombazana encane egqoke isikipha esilemkhono emnyama esilamabalabala phambili amnyama lamhlotshanyana lalithanga, iphethe umntwana omncane iyamunyisa

Izigulane ezisesibhedlela zalapho okubelethela khona omama zilele, zembethe ingubo eziyisibhakabhaka lembheda elama "bed sheet" amhlophe.

Umntwana ongumfana usesibhedlela lapho unesi ophethe ijekiseni emhlaba ngayo engalweni, njalo abanye kukhanya basemzileni wokuhlatshwa.

Umongikazi usesibhedlela , endlini lapho okubelethela khona abesifazana. Okulemibheda elengubo ezimhlophe leziyisibhakabhaka.

Udokotela omkhulu wabantwana, udlala lomntwana emhuga ukuze athabe akhohlwe abe esemhlaba ijekiseni ukuze angakhali.

Umtshina osetshenziswa esibhedlela ukukhupha amazinyo. Ulendawo okungani yisitulo lapho umuntu aqamela khona nxa ekhutshwa amazinyo. Wafakwa lelembu eliyi blue.

Izikhali ezimbili esisetshenziswa esibhedlela zipendiwe esinye simnyama singani yi selefoni esinye njalo simnyama phezulu silokumhlophe.

Izikhali ezisetshenziswa esibhedlela, ezilenamba ezibhaliweyo ukuba umuntu utshisa okungakanani emzimbeni. Ezinye zenziwe ngensimbi ecazimulayo.

Isikhali esisetshenziswa esibhedlela esilombala oyi blue esiyiso esisetshenziswa ukubopha umntwana osanda kuzalwa inkaba ukuze engangeni umoya.

Umtshina osetshenziswa esibhedlela ukufaka umuntu amanzi emizimbeni, kupendiwe ngombala omhlophe kwathi lapho okulesibuko khona kwafakwa umbala omnyama.

Umtshina onjengombheda lapho okuhlolelwa khona izigulane kwaya njalo kwafakwa lesinki lapho okugezwa khona izandla . Kwafakwa lekhabothi lapho okuhlala khona imithi.

Izikhali zokusebenzisa esibhedlela ezitshiyeneyo , ezinye zicijile ingani ngamanalithi , ezinye njalo zilucezu , ezinye njalo zingani zigobile

Izikhali ezisetshenziswa esibhedlela eziyimihlobo etshiyeneyo eziyenziwe ngensimbi ecazimulayo. Ezinye njalo zicijile njengama nalithi ezinye ziyizi bhebhedu.

Isikhali esisetshenziswa esibhedlela esifakwe itube esisetshenziswa ngodokotela ukuhlola imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yezigulane.

Umtshina osetshenziswa esibhedlela olamavili amathathu, omhlophe ubhalwe ngamabala ayisibhakabhaka kwenye indawo ulegilasi.

Umongikazi ogqoke ijazi eliyisibhakabhaka wagqoka lamangilazi ebusweni wagqoka lamagilovisi ezandleni zakhe uphethe ijekiseni enatha umuthi ezimbodleleni ngejekiseni.

Umtshina osetshenziswa esibhedlela ole sigxingi esifakwe amatshubhu atshiyeneyo amanye amade amanye amafitshane saya njalo safaka lokokubala izilinganiso.

Izikhali ezisetshenziswa esibhedlela ezilomqwayi omnyama lapho okubanjwa khona phambili zilokuyigilazi okokukhangela umuntu nxa ebulawa lizinyo kumbe ngumphimbo

Izikhali ezisetshenziswa esibhedlela ezensimbi eziyimihlobo emithathu, ezicijileyo zagoba phambili, esinye njalo sicijile kuphela.

Umtshina osetshenziswa ezibhedlela ogxunyekwe intambo ezitshiyeneyo kwafakwa lenyinye intambo eyokulalela endlebeni inhliziyo lapho itshaya emuntwini.

Izikhali ezitshiyeneyo ezisetshenziswa esibhedlela ezigoqela izigelo ezinye zinkulu, ezinye zincinyane ezinye njalo azila zibambo.

Umtshina osetshenziswa esibhedlela ofanana lomakhalekhukhwini ubhaliwe inombolo wabhalwa njalo lomhlobo wakhona wapendwa ngombala omnyama.

Izikhali ezitshiyeneyo ezisetshenziswa esibhedlela zifakiwe ebhokisini lazo elipendwe ngombala omhlophe langombala oyisibhakabhaka

Umtshina osetshenziswa esibhedlela omnyama lokumhlophe kwezinye indawo lama tshubhu agxumekiweyo ezigudugudwini kwabhalwa ngamabala amnyama.

Izigelo ezisetshenziswa esibhedlela eziyimihlobo etshiyeneyo. Ezinye zicijile, ezinye njalo zibuthundu zibekiwe ndawonye kulungiselelwa ukubana kuye hlinzwa isigulane.

Umtshina oluhlaza. Oleminyango etshiyeneyo lempongolo. Ufakiwe esibhedlela ukuba uncedise izigulane ezilezifo ezitshiyeneyo.

Imitshina esetshenziswa esibhedlela etshiyeneyo, omunye ulombala omhlophe lolithanga, omunye ulombala omhlophe loluhlaza.

Izikhali ezitshiyeneyo ezisetshenziswa esibhedlela, ezenziwe ngensimbi ecazimulayo emhlotshana. Ezinye zingani yihuka, ezinye njalo zilezigombolozi.

imitshina emithathu esetshenziswa esibhedlela eyenziwe ngensimbi kwafakwa ilembu eliyi olenji lezibambo ezimnyama ekucineni

Umtshina omhlophe olengayo emoyeni olomabona kude abanye bathi yi dironi uyalenga emoyeni ukhangela izinto ezitshiyeneyo esibhedlela.

Ibhokisi lokufaka izikhali ezisetshenziswa esibhedlela lilesibambo, njalo libhaliwe ngamabala amnyama labomvu labhalwa njalo ukuthi lilesilinganiso esingakanani.

Izikhali ezisetshenziswa ezibhedlela ukuhlola imikhuhlane etshiyeneyo ezinye ziyisigxingi ezinye ziyisigombolozi ezinye njalo zicijile njengama jekiseni

Umongi ogqoke isikipa esiyisibhakabhaka lewatshi emhlophe elebhanti elimnyama uhlezi lemitshina emibili elamatshubhu agonyiliweyo abomvu amanye amhlophe.

Izikhali ezitshiyeneyo ezisetshenziswa esibhedlela ukwelapha izigulane ezinye zilamathubhu acazimulayo ezinye zibomvu kungani yizigubhu.

Izikhali ezintathu ezenziwe ngensimbi ezisetshenziswa esibhedlela. Esinye silesigombolozi, esinye singani silamazinyo ababili esinye njalo sidalwe saba lewuka.

Umtshina wokusebenzisa esibhedlela olamavili amane lendawo yokubamba wayanjalo wafakwa umabonakude otshengisela imifanekiso etshiyeneyo.

Umtshina osetshenziswa esibhedlela olamathumbuthumbu agxunyekiweyo kweyinye indawo ulesibuko esifanana leTV njalo ulombala omhlophe kuzinye indawo kulethanga lesibhakabhaka.

Umtshina oyisigidugudu ofakwe lamatshubhu lensimbi ezimbili otholakala esibhedlela osetshenziswa ngabodokotela lapho behlola izigulane ezitshiyeneyo.

Umtshina osetshenziswa esibhedlela ugxumekwe izigubhu ezimbili wama ngenyawo ezintathu ezensimbi ezilamabhawudo amnyama zonke zintathu

Izikhali zokusebenzisa ezibhendlela zifakiwe phandle phezu kophahla kwafakwa lebhavu eliyiyellow elithatha ubulembu endaweni ezitshiyeneyo zisetshenziswa esibhedlela.

Isikhali esisetshenziswa esibhedlela, esifanana lesigelo, esenziwe ngensimbi ezimhlophe. Safakwa lezibambo eziyisigombolozi indawo ezimbili.

Izikhali eziyimihlobo etshiyeneyo ezokukhupha abantu amazinyo esibhedlela kwaya njalo kwabhalwa ukuqakatheka kokugcina kuhle amazinyo.

Imitshina emibili esesibhedlela. Ifakwe amavili okuba lula nxa ifuqwa ingani isembodleleni ezinjengesigxingi.

izitulo ezilamavili ezisetshenziswa esibhedlela ukufuqa abantu abehluleka ukuzihambela bodwa ngenxa yokugula ezinye zipendwe zabamnyama zinye zaba yi blue zafakwa amavili

Umtshina otshengisa izinto ezikhatshana wenze zibe seduzane ufakiwe esibhedlela ukuze kubonakale izinto ezikhatshana.

Umtshina osesibhedlela olamatshubhu njalo olomabonakude onguye otshengisa umkhuhlane osemzimbeni yomuntu ogulayo, uyancedisa kakhulu esibhedlela.

Izikhali ezisetshenziswa esibhedlela eziyimihlobo emibili, ezokuhlola ukutshisa lokuqanda komzimba emuntwini esibhedlela zibukisiwe

Uhlaka olufakwa enyaweni elokuncedisa amathambo acezukileyo okwesikhathi esithile ukuze ahlangane abuyele endaweni yawo.

Ibhokisi elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama, elomuthi osembodleleni obhaliweyo ukuba ngumuthi odakayo. Libekiwe ukuba kuncediswe izigulane.

Umuthi osemabhokisini amhlophe alomzila obomvu. Abhaliwe ibizo lawo kwaya kwafakwa lesilinganiso sokuba angakanani.

Ibhokisi lomuthi elilombala omhlophe loyibhulu lolithanga laya labhalwa ibizo lomuthi wakhona ngamabala ayibhulu kwafakwa letube yakhona emhlophe elamabala alithanga labhalwa ngamabala njalo ayisibhakabhaka.

Imbodlela ezimbili eziyimihlobo efananayo ezitshiyane izivalo. Eyinye ilesivalo esimnyama eyinye ilesivalo esilithanga, yabhalwa ngamabala amnyama.

Ibhokisi lamaphilisi elilombala omhlophe labhalwa ngamabala ayisibhakabhaka kuchasiswa lokuthi amaphilisi akhona alesilinganiso esingakanani. Kwafakwa lefulawuzi elilithanga

Imithi esematshubhini alezivalo ezimhlophe. Iduzane lamabhokisi akhona amhlophe abhalwe ngamabala amnyama kutshengiswa ukubana iyisilinganiso esingakanani.

Ibhokisi lamaphilisi elilombala oyisibhakabhaka lomhlophe laya njalo labhalwa ngamabala ayisibhakabhaka. Liseduzane lephepha lamaphilisi elitshengisela ukuba ayisikhombisa.

Ibhokisi lomuthi elipendwe ngombala omhlophe loyiblue laya labhalwa ibizo lomuthi lembodlela yakhona eyomuthi osetshenziswa ukwelapha ama acids esiswini.

Ibhokisi lomuthi wesikhiwa elimhlophe elipendwe ngeblue kwezinye indawo kwadwetshwa imizila eluhlaza labhalwa ibizo lomuthi wakhona.

Umuthi wesikhiwa osegabheni elimnyama eliyisitabataba elibhalwe ngamabala amhlophe ibizo lawo. Ufakiwe ukuba uncedise izigulane ezitshiyeneyo.

Amabhokisi emithi yesikhiwa abhalwe ngamabala ayibhulu wona emhlophe elemizila ebomvu. Afakiwe ukuncedisa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Ibhokisi lomuthi lembodlela yakhona eyomuthi wokukhwehlela. Ifanekisiwe umuntu oleziqhwaga kwaya njalo kwabhalwa ngamabala aluhlaza lalithanga.

Amabhokisi amabili aluhlaza abhalwe ngamabala amhlophe kwafakwa umfanekiso wamaluba alithanga .Kwabhalwa njalo lokuthi ngumuthi wokukhwehlela .

Imithi yesikhiwa ifakwe emabhokisini amhlophe alombala olithanga lamachathachatha abomvu abhalwa ngamabala amnyama lamhlophe kuchasiswa isilinganiso sawo.

Imbodlela yomuthi wesikhiwa emhlophe, elesivalo esimhlophe, elomzila obomvu lomfanekiso obomvu, yabhalwa ngamabala amhlophe labomvu. Eduzane lebhokisi lakhona elilombala obomvu lona limhlophe.

Ibhokisi lomuthi wesikhiwa elimhlophe elilombala oluhlaza labhalwa ngamabala abomvu la mnyama. Lembodlela yakhona elombala ofananayo. Libhaliwe ukubana ngumuthi wokuthontisela emehlweni.

amabhokisi amabili awamaphilisi abhalwe ngamabala amnyama elinye libhalwe ngamabala ayisibhakabhaka wona alomzimba omhlophe lomzila oluhlaza

Umuthi wesikhiwa usembodleleni emhlophe ebhalwe ngamabala amnyama lesivalo esimhlophe. Uhlezi duzane lebhokisi lakhona elibhalwe ngamabala amnyama. Kuchasiswa libizo lawo.

Imbhodlela emhlophe ebhalwe ngamabala amnyama eyomuthi wesikhiwa lebhokisi elimhlophe elilombala oyisibhakabhaka, lobomvu lolithanga. Lifakiwe labhalwa lebizo lomuthi wakhona

Umuthi wesikhiwa osebhokisini eliluhlaza lokumhlophe labhalwa njalo ukubana yiphanadolu eyabantwana abalomnyaka owodwa kumbe olenyanga eyodwa-.

Umuthi wesikhiwa osembodleleni esilesivalo esimnyama. Ubhaliwe phandle ukuba usebenza njani, wona ungowokuzi gezisa esiswini.

Imbodlela yomuthi wesikhiwa Elesivalo esimhlophe layo imhlophe yabhalwa ngamabala abomvu lamnyama iduzane lebhokisi lakhona elimhlophe elimizila ebomvu umuthi ngowokuthontisela emehlweni.

Imithi yesikhiwa etshiyeneyo ifakwe ema bhekini abomvu alezibambo ezimhlophe afakwa phezu kwe thebuli yegilasi.

Amaphilisi alitshumi asephepheni elicazimulayo duzane lebhokisi lakhona elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama lafakwa umzila obomvu loyiblu kwabhalwa lesilinganiso sokubana asinda okungakanani

Amaphilisi asendaweni ezitshiyeneyo amanye asemabhokisini abhalwa amabizo awo amanye njalo asemaphepheni acazimulayo akhitshwa ngokulidubula

Umuthi wokuhwehlela wesikhiwa usembondleleni ebhalwe ngamabala amnyama wafakwa umfanekiso womuntu ongagqokanga.

Ibhokisi lamaphilisi elimhlophe elilomzila obomvu ekucineni kanye lamaphilisi akhona asephepheni elicazimulayo. Abhaliwe lesilingaso sokubana angakanani.

Izandla ezimbili ezigqoke amagilovisi. Esinye silegilovisi eliyiblue. esinye elibomvu. Zibambe imbodlela ezimfitshane, ezilezivalo ezimhlophe..Ezibhalwe ngamabala amnyama. Kwafanekiswa ngombala omnyama.

Isandla sibambe ibhokisi lomuthi obhalwe ukuba yijekiseni kwabhalwa lesilinganiso sawo ebhokisini elimhlophe elilamabala aluhlaza.

Imbodlela emhlophe ebhalwe ngamabala amnyama layisibhakabhaka .Yafanekiswa umfanekiso oyisibhakabhaka ,lesivalo esimhlophe. Iduzane lebhokisi lakhona elibhalwe ibizo lomuthi wakhona.

Imithi eminengi eyehlukeneyo egoqela amaphilisi ifakiwe emashelifini ngezigaba ngezigaba yabhalwa lesilinganiso sokusinda ngamunye ngamunye

umuthi wesikhiwa osebhokisini elimhlophe elifakwe amabala aluhlaza layisibhakabhaka labhalwa ngamabala amnyama laya njalo lafakwa lesilinganiso esiphakathi ukubana singanani

Ibhokisi lomuthi elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama labomvu laya lafanekiswa umfanekiso womntwana lembondlela yakhona iseceleni elesivalo esibomvu elomuthi obomvu njalo phakathi.

Imbodlela emhlophe eyamaphilisi egazi ibhalwe ngamabala amnyama, yafanekiswa amaphilisi amancinyane ncinyane abomvu.

Ibhokisi lamaphilisi elilombala omhlophe lobomvu. Laya njalo labhalwa ibizo lamaphilisi akhona. Lamaphilisi akhona aqatha, aluhlaza.

Ibhokisi lomuthi wesikhiwa elilombala oluhlaza kwenye indawo omhlophe lomzila obomvu labhalwa ngamabala aluhlaza laya njalo lafanekiswa iflawuzi eliluhlaza

umuhi wokuchoba ophekwe nge cena ufakwe egabheni elimhlophe elibhalwe amabala amhlophe lamnyama lafanekiso imfanekiso yabantu ababili

Ibhokisi lamaphilisi elimhlophe lemizila eyiblue libhaliwe ibizo lamaphilisi akhona lesilinganiso sokuba anathwa njani.

Umuthi osetshubhini eyibubende elesivalo esimnyama yabhalwa ngamabala amhlophe kuchasiswa ukubana usebenzanjani umuthi.

Abezempilakahle bakhankasa betshengisela umuthi wokuvikela umkhuhlane woqhuqho lowokwelapha njalo ophakathi kwamabhokisi lomunye osembodleleni.

Amaphilisi okuvikela umkhuhlane wamafutha enhliziyweni afakiwe alungiswa kuhle ngasikhombisa ngasikhombisa ebhokisini ngalinye ngalinye.

Umuthi wokuvikela ukugijima kwegazi emzimbeni kumbe ukukhwela kwegazi kumpontshwa yinhliziyo. Siyawubona lapha umfanekiso wawo.

Ibhokisi lomuthi osesigubhini libhaliwe litshengisa indlela zokusebenzisa lowo muthi. Indlela zibhaliwe ngamabala atshiyeneyo.

amaphilisi okuncedisa izigulane afakwe emagabheni atshiyeneyo amanye abhaliwe ngombala oluhlaza amanye abhalwa oyibubende amanye abhalwa ngombala oyisbhakabhaka imbodlela zakhona ziyalingana

Owesilisa kulabomongikazi lapho ahlolwa khona ngomtshina wokukhangela ukwehla lokukhwela kwegazi emzimbeni njalo begqugquzela ngempilakahle yengqondo.

Isibhedlela sabantwana abancane silebhasi emhlophe elamawindi lomnyango yayanjalo yabhalwa ngamabala alithanga ukubana yibhasi yesikolo.

Igwaliba elilombala oyisibhakabhaka loyinyawuthi. Lifanekiswe umama ophethe umntwana ongumfana lodokotela ofake umtshina wakhe endlebeni, ehlola umntwana inhliziyo.

Abantwana abangabafana labangamankazana abafundi izinga lokuqala ezifundweni basemkhankasweni abanye bekhuluma bephethe amamayikhi.

Abazali balethe umntwana esibhedlela lapho udokotela amhlola khona ngomtshina wakhe ekhangela ukuba inhliziyo yakhe itshaya ngendlela eqondileyo. Umlalise embhedeni.

Abantwana besikolo sezinga lokuqala ezifundweni, bahambe ibhakani elitshengisela ukuhlukumezwa kwabantwana besilisa labesifazana.

Ibhakane elibhalwe ngamabala ayi blue lafanekiswa njalo abantwana abayizithombe abathathu okunye kulithanga omunye uyiblue omunye uluhlaza kwabhalwa ukuthi ngelabantwana.

Umntwana omncane olalisiweuo esibhedlela unikezwe izinto zokudlalisa ukuze alibale ukuthi usesibhedlela embhedeni.

Izikhali ezimbili ezifanana lamatube ezisetshenziswa ukuthontiselwa imithi emlonyeni yabantwana abancani ukuze bevikelwe emkhuhlaneni wembeleko

Ibhakane lenhalanganiso yeyunisefu lilomama ophethe umntwana laya njalo labhalwa ngamabala ukubana ngelabantwana eRwanda.

Umongi lodokotela basesibhedlela sabantwana , lapho abahlola khona umntwana olele embhedeni abazali bakhe bemile eceleni bekhangele umntwana ehlolwa

Indlu esesibhedlela sabantwana ifakwe imitshina etshiyeneyo enjengama khompiyutha lombheda ofakwe ingubo eluhlaza okuhlolelwa khona abantwana.

Igwaliba elisesibhedlela sabantwana abancaneifakwe umfanekiso womntwana womntwana ohlolwa ngudokotela. Labhalwa njalo ngamabala likhankasela ukuba abantwana kumele behlolwe njalo njalo.

Abantwana abancane basesibhedlela sabantwana lapho abanikwa khona ukudla okwakha umzimba njalo kuvikele lemikhuhlane emizimbeni yabo ukuze bekhule behlanzekile.

umongikazi usesibhedlela sabantwana esilomtshina okubalwa khona okungaba kusenzakala emntwaneni ikakhulu abazelwe isikhathi singakayeneli

Umzali uthwele umntwana oyinkazana, ogqoke isiketi esiyiphinki, behlezi ebhentshini, bemelele ukufundiswa ngoncedo olusuka eyunisefu.

Usane lulelel esibhedlela lapho olufakwe khona amatube okumncedisa ukuphefumula agxunyekwe emtshineni okumncedisa.

Omama abalabantwana abancane abasamunyayo bahlezi esibhedlela begqoke amayunifomu afananayo alombala wesibhakabhaka lezikhwama ezimhlophe ngesikhathi somkhankaso wokumunyisa.

Onesi abasafundelayo basesibhedlela. Bagqoke izigqoko ezimhlophe lenguwani ezimhlophe. Omunye wabo ugqoke ijazi elilekhola eyisibhakabhaka bakhangele umntwana olethwe ngunina esibhedlela.

Udokotela ogqoke ijazi lakhe elimhlophe weluka inwele zakhe zaba zinde ezingani ziyibubende uphethe usane olusanda kuzalwa esibhedlela sabantwana.

umanjinela usebenzisa umtshina okubona izinto ezikhatshana zibezinkulu zibe engani ziseduzane ubizwa ngokuthi yi binocular

Odokotela besilisa labesifazana bagqoke ingwane emakhanda baya bazivala ubuso lomlomo ukubana bengafaki ingcekeza kulesisigulane esihlinzwayo.

Owesifazana uluke ikhanda wagqoka ijesi elemzila emnyama uhlezi etafuleni lapha abhalelwa khona ibhuku lakhe ngudokotela uyembethe ijazi elimhlophe

Umama ogqoke iqhiye elithanga wagaxa lomgaxo olithanga lesigqoko esiyi"blue" ,uhlezi phansi esibhedlela lapho udokotela amhlaba khona ijekiseni esandleni.

Udokotela ugqoke ijazilakhe elimhlophe ufundisa omunye udokotela ngokusetshenziswa komtshina osesibhedlela isigulani sibukele.

Umntwana ongumfana ogqoke isikipa esilompala wesibhakabhaka uyahlola ngumongikazi emvula ngemuva emkhangela emhlane imbangela engabe isimhlasele.

Udokotela uhlezi efamasi lapho okuthengiswa khona imithi etshiyeneyo lamaphilisi. Usebenzisa i khompiyutha yakhe ukukhangela imithi ehlukeneyo.

Odokotela basendlini yase Tiyetha lapho okuhlinzwa khona izigulane. Bagqoke baphelela izigqoko eziluhlaza, bazivala amakhanda lomlomo lamakhala.

Udokotela uhlola umntwana omncane emvula umlomo ekhangela phakathi egqoke amagloves lebhatshi lakhe lokusebenza elimhlophe lebhurugwe elimnyama

Udokotela oyedwa ukhupha isigulane amazinyo. Abanye odokotela behlezi basebenzisa imitshina etshiyeneyo endlini lapho abasebenzela khona.

Owesifazana usesibhedlela lapha umongi amfake khona umtshina wokukhangela ukutshaya kwenhliziyo emzimbeni. Owesilisa laye uhlezi umelele ukwelatshwa emzimbeni.

Indlu ethengisa imithi etshiyeneyo. Ifake amapads lawa asetshenziswa ngobamama lamantombazana lapho besesikhathini atshiyeneyo.

Isitolo esithengisa imithi silemithi etshiyeneyo. Eminye isemabhokisini, eminye isemambodleleni. Eminye ifanekisiwe abantu besifazana, eminye ifanekiswe abantu besilisa.

Isitolo esithengisa imithi etshiyeneyo silomnyango omkhulu opendwe ngependa emhlotshana kwaya phakathi kwafakwa amabhakane amabili abhalwe izinto ezitshiyeneyo.

Isitolo esithengisa imithi etshiyeneyo sifake amaphilisi emabhokisini atshiyeneyo. Amanye asemabhokisini alithanga, amanye amhlophe alomzila obomvu, amanye amhlophe alomzila oluhlaza.

Isitolo esithengisa imithi lamaphilisi silebhakane elimhlophe, elibhalwe ngamabala amnyama layisibhakabhaka labomvu. Kwaya njalo kwachasiswa ukubana likhatshana okungakanani.

Isitolo esithengisa imithi okuthiwa yifamasi, silemithi etshiyeneyo eminye isemabhokisini eminye isezimbodleleni kwabhalwa njalo lezilinganiso zawo.

Ifamasi eyakhiwe yaba yisitezi yapendwa ngombala olithanga yabhalwa ngamabala amhlophe lamnyama ibizo layo kubonakala indoda iphuma phakathi egqoke isikipa esibomvu.

Umnyango wesitolo esithengisa imithi etshiyeneyo. Upendwe ngombala omhlophe loyisibhakabhaka. Uvuliwe ,kukhanya phakathi ikhabothi.

Isitolo esithengisa imithi etshiyeneyo silamabhokisi emithi ayimihlobo ehlukeneyo eminye njalo imithi isezimbodleleni eminye isezigubhini ezincinyane kwaya njalo phansi kwafaka amathilayizi amhlophe. Lebhakane eliyib

Isitolo esithengisa imithi etshiyeneyo sibukisa uchago lwabantwana lama pad amantombazana awasebenzisa lapho esemfuleni ngesikhathi senyanga yonke.

Isitolo esithengisa imithi etshiyeneyo sibhaliwe phandle ibizo laso saya sakhiwa safakwa amawindi amakhulu lomnyango omkhulu safakwa imithi phakathi.

Isitolo esithengisa imithi etshiyeneyo sifake imithi eyehlukeneyo eminye isezimbodleleni eminye isemabhokisini eminye njalo isemagabheni yafakwa ekhabothini.

Amabhokisi amaphilisi atshiyeneyo abhaliwe langabala atshiyeneyo amhlophe amanye alombala olithanga afakwe apakitshwa ekhabothini

Ifamasi ilomduli omhlophe lesivalo esimhlophe esilensimbinsimbi. Kuyakhiwe kwafakwa phakathi ikhabothi efakwe imithi etshiyeneyo ethengiswayo.

Imota yemhlobo wekombi imile phandle kwefamasi ebhaliweyo ibizo layo. Yayakhiwa yafakwa isivalo esifuqwayo ikwela isiba phezulu.

imithi esemabhokisini atshiyeneyo njalo alembalas esthiyeneyo egoqela obomvu lolithanga eminengi yakhona ngeyokukhwehlela

Owesilisa umile endlini lapho okuhala khona imithi lamaphilisi atshiyeneyo. gqoke isikipa esifanekiswe umuntu olenwele ezilengayo ngemuva kwakhe.

isitolo esithengisa imithi sile mithi etshiyeneyo ezimbodleleni lasezigubhini eminye ingamanzi eminye kodwa iyicream

Isitolo esithengisa imithi etshiyeneyo sibhaliwe phandle ibizo laso lafakwa phandle kwalungiswa igceke kwafakwa izitina kwafakwa lendawo yokuphaka izimota.

Owesifazana ogqoke izicathulo ezimnyama lewatshi yakhe eyegolide ulandela owesilisa ogqoke isikipa sakhe esilemizila emnyama lelithanga. Bangena esitolo esithengisa imithi esilebhakane phandle.

Isihlahla soApulu sihlanyelwe saba duzane legedi endlini sangcelelana lomduli wendlu asikatheli izithelo eza ezivikela umkhuhlane emzimbeni etshiyeneyo .

Amaphilisi lemithi etshiyeneyo afakwe emabhokisini ayehlukeneyo amanye alombala omhlophe lemzila ebomvu amanye alombala oluhlaza lemizila elithanga alesize elinganayo

Imithi yesikhiwa eendaweni lapho okuthengiswa khona imithi, eminye ifakwe embodleleni, eminye ifakwe emabhokisini alombala obomvu lolithanga, lombala oluhlaza lo mhlophe. Imithi yokwelapha umkhuhlane wamathumbu.

Abezempilakahle bahlezi phansi bafaka amatafula bafaka amalembu amhlophe lapho abakhankasela khona ngokuphila kuhle langokuhlanzeka kwabantu emphakathini.

Abesilisa labesifazana abakhampena ngezempilakahle emphakathini bamile abanye bahlezi phansi bagqoke izinto ezitshiyeneyo impahla zabo.

Umphakathi ogoqela amaqembu atshiyeneyo abantu usemkhankasweni wokukhuluma ngokuhlanzeka kwendawo emphakathini.

Abesilisa labesifazana basemkhankasweni lapho abathwele khona ilembu elibhaliweyo ngamabala aluhlaza bekhankasela ukuphila kahle emphakathini.

Abantu be community lamasotsha labezempilakahle basemkhankasweni wokuchasisa ngempilakahle. Baya njalo bahlanyela lezihlahla. betshengisela ukuqakatheka kokuphila kahle.

Ibhakane elimhlophe elipendwe ngombala oyi blue labhalwa ngamabala amhlophe kutshengiselwa ukubana ngama office, libhaliwe njalo ukuba kukhampenelwa ukuqina kwabantwana.

Abesilisa ababili abahlezi phansi abagqoke amabhulugwe amnyama lezikipa ezimhlophe ezifananayo labesifazana ababili abagqoke izikipa ezifanana lalabo abesilisa basemkhankasweni bafundisa umphakathi.

Abantu abatshiyeneyo bahlezi phansi abanye balamacomputa abanye balamafoni ezandleni ,basemkhankasweni lapho okufundiswa khona ngezempilakahle, okunye kucitshiwe ukubana akufanelanga kwenziwe okunye akucitshwanga.

Abezempilakahle, bayagqugquzela becampaigner. Ukuphila kahle komphakathi obutheneyo endaweni esesibhedlela. Abesilisa, labesifazana, behlangene ndawonye.

Abezempilakahle bafake amabhakane abo , amanye alomfanekiso wesilisa lowesifazane lomtwana bekhankasa phakathi ko mphakathi okugoqela abesilisa labasifazane

Abezempilakahle bahlezi ezitulweni ezimhlophe abanye bagqoke amajazi amhlophe abanye bagqoke amayembe aludaka bahamba bekhampena ngezokuphila kahle

Abantu abatshiyeneyo okugoqela abantwana, omama labobaba, basemkhankasweni lapho owezempilakahle okhuluma khona lowesifazana ogqoke isiketi esimnyama.

Indawo eyakhiweyo ngokumhlophe, kwafakwa amathayilizi, kwafakwa lezimpompi, kwabhalwa ibakane lokukhampenela amanzi ahlanzekileyo emphakathini.

abezempilakahle bafake ibhakane labo becampainer ngokokuhlalisana langokuhlanzeka emphakathini owesilisa labesifazana endaweni etshiyeneyo

Amaxhegu lezalukazi labatsha bakhampena ngokuhlanzeka okufunakalayo esigabeni lapho abahlala khona njengomphakathi wendawo .

ilembu elibomvu elibhalwe ngamabala amnyama kukhankanswa emuphakathini ngezempilakahle lokuzigcina abantu behlanzekile

abantwana abangabafana labangamankazana abosiko oluthizi bahlezi phansi belalele owezempilakahle ogqoke ihembe elemzila emhlophe leluhlaza ekhankasa

Owesifazane ophethe usiba ebhala okungacatshangelwa ngabantu abakwaziyo mayelana lobudlwangudlwangu obukhona elizweni egqugquzela njalo ngeviki yobudlwangudlwangu .

Owesilisa lowesifazana ogqoke iblouse yakhe emhlophe wafaka lamacici abomvu lenwele ezinkulu. Owesilisa laye ugqoke iyembe emhlophe

Owesifazana ozithweleyo osekhulelwe ulele embhedeni evule isisu sakhe ukubana umongikazi amhlole ukubana inkonyane ihlezi kahle esiswini.

Abakhokheli bezempilakahle okukhangela ngemuli babuthene ndawonye abanye begqoke amaYunifomu ayi olenji

isandla esigqke amagloves sibambe umtshina omhlophe obhalwe ngamabala abomvu osetshenziswa ukuhlola ukuba umuntu ozithweleyo engaba elomkhuhlane we HIV

Izikhali ezimbili ezifananayo kodwa zitshiyene ukupendwa kwazo, esinye sipendwe sabamhlophe sabhalwa ngamabala ayisibhakabhaka, esinye sipendwe saba mhlophe saba lombala waso otshiyeneyo lalesi.

Owesifazana owezempilakahle ugqoke ijesi elomizila elithanga lemzila ebomvu. Uhamba phambi kwabafundi belandela emuva.

Umongikazi ugqoke ijazi lakhe elimhlophe. Wazivala umlomo lamakhala. Wagqoka kekhanda. Omunye njalo, uphethe ijekiseni, elungiselela ukuhlaba umntwana.

Owezempilakahke owesifazana ogqoke ijazi elimhlophe lebhulugwe eliyiblue leyembe yakhona eyiblue uhlezi lowesilisa ogqoke iyembe emhlophe emfundisa ngezemuli.

Owezempilakahle owesifazana ogqqoke I uniform eyisibhakabhaka leqhiye eyisibhakabhaka uphethe ibhuku elimhlophe lapho abafundisa khona ngumama ohlezi phansi ogqqoke okuyi olenji

Amantombazana angabe leminyaka elitshumi lasitshiya ngalombili bahlangene lomphathi wezempilakahle obafundisa ngokuthungwa kwamalembu okugcika lapho besemfuleni.

Kulomama wesifazane okhulelweyo ulele embhedeni waveza isisu sakhe egcekeni umongikazi uyamhlola ekhangela ukubana inkonyane ihlezi njani esiswini.

Owesilisa ohlezi phansi ogqoke ivesi emnyama lebhurugwe elifitshane elimnyama ubambe umbala wakhe etshengisa isilonda esibomvu esilegazi.

Indoda egqoke ivesi emhlophe eleziqhwaga engalweni inatha amanzi asegabheni elilombala oyisibhakabhaka lesivalo esimnyama iziphumuza ngesikhathi somdlalo.

Umama ogqoke umthando wamaqoqo ulethe umntwana esibhedlela ogqoke isikipa esiyi oletshi lapho ahlolwa khona ngudokotela esebenzisa umtshina wokukhangela amehlo.

Isiqhwaga esidlala imidlalo etshiyeneyo sigqoke ivesi eluhlaza siyazithela ngamanzi ebusweni sisehlisa ukudinwa.

UMongikazi ugqoke iyunifomu eyisibhakabhaka ibhulawuzi lebhulugwe lakhona. Uncedisa isigulani esingenelisi ukuhamba ngensimbi okuthiwa yiwalker.

Ibhokisi elimnyama lemithi etshiyeneyo eminye isezimbodleleni eminye isemabhokisini lezigelo okokumcedisa lapho kulemidlalo

Imtshina eyehlukeneyo isendlini esibhedlela okugoqela khona izitulo eziyimihlobo layo eyehlukeneyo

Indoda edlala imidlalo, ilimele enyaweni yafakwa isamende enqagaleni. Incediswa ngomunye ubaba ogqoke ibhulugwe elimnyama lesikipa esibomvu.

Abantwana ababili abangabafana, omunye ugqoke isikipa esilithanga, omunye ugqoke esiyisibhakabhaka . Babukelwe ngabesilisa ababili lapho besebenzisa amakhompiyutha.

Imitshina eyimihlobo etshiyeneyo egoqela umabonakude ohambisa imilayezo endaweni ezinengi lomunye owokukhangela isikhathi isendaweni lapho ehlala khona esibhedlela.

Isikhali esisetshenziswa esibhedlela esilombala oyisibhakabhaka lomhlophe silenombolo ezitshengisa ukukhwela lokwehla kwegazi lomuntu emzimbeni.

Imitshina engafika amahlandla ayisikhombisa eyokuthatha ukutshisa lokwehla kwegazi emzimbeni ifakiwe endaweni ehlanzekileyo

I fulawuzi elilama luba aluhlaza kwezinye indawo okuthiwa yimfe yexoxo elingumuthi wesintu osetshenziswa ukudinga inhlanhla.

I flawuzi lesintu elilamahlamvu aluhlaza angani ngama thumbu elisetshenziswa ikakhulu ukwelapha amadlala lapho umuntu emhlasele

Isihlahla seganga okuthiwa ngumhlafutho, esilamahlamvu amade aluhlaza. Eselapha umkhuhlane wenyawo esibuhlungu kumbe ezivuvukayo.

Umuthi wesintu olamahlamvu aluhlaza obiliswayo lapho kunikwa isigulane nxa sikhwehlela lanxa sibulawa likhanda.

Isihlahla seganga eesisendaweni eluqaqa abanye basibiza ngokuthi yisinga. Silamahlamvu aluhlaza, amanye amahlamvu aso engani asewoma singazi kumbe yindawo lapho esikhona.

Isihlahla seganga esingumuthi wokwelapha izifo ezitshiyeneyo simile emadwaleni lapho esilamahlamvu abomvu laluhlaza.

Utshani beganga obuthiwa ngumnyankomo obubiliswayo ubunathe lapho ubulawa zinyawo kumbe yizithende eziba buhlungu. Kwehlisa ubuhlungu emzimbeni.

Utshani beganga obulamahlamvu amade okuthwa ngumunyankomo obubiliswayo obelapha inyawo lapho zibuhlungu emzimbeni womuntu.

Isihlahla seganga esilamahlamvu amakhulu esiyelapha ukuchithiza igazi emzimbeni. Abanye bathi yisagenama abanye bathi ngu sipili. Sisebenza kakhulu kodwa njalo siyaluma.

Utshani obuluhlaza abanye bathi ngumnyankomo ,buhlanyeliwe lapha. Ukuba nxa sokulohlupho kwabantu abalegazi elingagijimi kuhle emzimbeni. balubilise lolu utshani banathe.

Imithi etshiyeneyo esemagabheni ,eminye isezimbodleleni .Egigiweyo lekhanyiweyo ,ibuyisiwe yafakwa ekhabothini, yafakwa endlini ependiweyo yabalithanga.

Imbodlela ezimbili eyinye imhlophe ibhalwe ngamabala abomvu lesivalo esibomvu eyinye ilithanga ibhalwe ngamabala ayibubende ifanekisiwe umfanekiso wecena eliyilo elipheka amafutha atshiyeneyo.

Umuthi wesintu ophekwe ngoluju olwenziwe zinyosi ufakwe embodleleni emhlophe yapendwa umzila obomvu yafanekiswa inyosi lesihlahla.

Umuthi osegabheni elimhlophe lesivalo esiyi blue waya wabhalwa ngamabala ayiblue wafanekiswa lomfanekiso wabhalwa lebizo ye company yakhona iforever.

Isihlahla sesintu esilamahlamvu aluhlaza esesitshengisela ukuba sesizadubuka kube lamaflawuzi .Lesi siyelapha izifo ezitshiyeneyo emzimbeni wezigulane

Imbodlela ezimbili ezamafutha ayenziwe nge aloe vera okuthiwa licena ziphezu kwetafula kwaya phansi kwabekwa amahlamvu e aloe vera , eyinye ilesivalo esimnyama eyinye ilesivalo esiyi orange

Isihlahla esingumuthi wesintu esilamahlamvu aluhlaza sihlanyeliwe ukuba sincedise ukwelapha imkhuhlane etshiyeneyo ebantwini abagulayo

Umfanekiso wamahlamvu etiye yesintu. Ubhaliwe ngamabala abomvu lamnyama. Kwaya njalo kwatshengiswa ukuba, atholakala emabhokisini aluhlaza, lemabhokisini ayibubende, lemabhokisi ayisibhakabhaka.

Umuthi wesintu ophekwe ngoluju ufakwe emagabheni amhlophe lezivalo ezimhlophe. Omunye njalo ufakwe esigubhini wabhalwa amabizo ngaphandle.

Ingiga lomgigo wakhona omcinyani usetshenziswa ukugiga amahlavu ezithelo ezitshiyeneyo ezilapha njalo imikhuhlane eyehlukeneyo.

Ibhodlela elilesivalo esilithanga yabhalwa ibizo lamafutha akhona kwafanekiswa umfanekiso wechena lamapintshisi

umuthi osembodleleni emhlophe wona uluhlaza uphekwe ngomuthi wesintu okuthiwa lichena eliluhlaza lama ayalithanda

umuthi wesintu wokokuziphekela osesigubhini esiyisi bhakabhaka wabhalwa ngamabala ayisibhakabhaka njalo wafanekiso lemifanekiso yesihlahla okuphekwe ngaso

Isihlahla seganga esilamahlamvu aluhlaza esisetshenziswa ukwenza imithi yesintu etshiyeneyo eyokwelapha izigulane ezihlukeneyo

Isithelo sepopo esivuthiweyo sisikiwe kwakhanya intanga eziluncedo ekwehliseni igazi emzimbeni lekwelapheni umkhuhlane wenhliziyo.

Isepa abathi ngeyeAloe vera esebenza kakhulu ukugeza ubuso ebantwini besifazana eyenzwe langechena eliyilo eliqeda amaqhubu ebusweni.

Izihlahla zeganga ezilamahlamvu aluhlaza esinye silabantwana sibizwa kuthiwa yintume, yona yelapha amazinyo abuhlungu.

Iluba elilamahlamvu aluhlaza lama flawuzi alithanga. Elincedisa ukwelapha imkhuhlane etshiyeneyo emzimbeni. Lona lingele sintu.

Isihlahla sesintu esilamahlamvu aluhlaza, angani abalithanga nyana lisetshenziswa ukwelapha izifo ezitshiyeneyo emzimbeni.

Isihlahla seganga esisetshenziswa ukwenza imithi yesintu silamahlamvu amakhulu aluhlaza sibe lengatsha ezimhlophe angani zipendiwe ngombala omhlophe.

Izihlahla zeganga eziyimihlobo etshiyeneyo ezilamahlamvu aluhlaza ezigoqela icela zimilile ukubana zincedise izigulane ezilemikhuhlane etshiyeneyo.

Iluba elilamahlamvu aluhlaza lamafulawuzi alithanga lisemganwini duzane lengiga lembodlela ezintathu eziyimihlobo etshiyeneyo. Eyinye ilesivalo esimhlophe.

isihlahla sepopo esilamahlamvu aluhlaza sesithela amaluba silungiselela ukuzala banye bathi amaluba aso ayasebenza ukwelapha isilungu

Amaluba eganga ayimihlobo emibili. Omunye ulamahlamvu aluhlaza acakileyo, omunye njalo ulamahlamvu abutheneyo ndawonye. Isetshenziswa ukwelapha izifo ezinengi, yona ingeyesintu.

Ibhasikili elilodwa limile duzane lezihlahla zesintu ezilamahlamvu amakhulu esinye njalo zilamahlamvu amancinyane ezinye njalo zilamahlamvu alithanga

Izandla ezimbili zitshuka amahlamvu aluhlaza owenza umuthi oyelapha izinto ezitshiyeneyo emzimbeni. Amanye njalo aphezulu kweplanka eliyibubende.

Umuthi wesintu ohlanyelwayo kumbe otholakala egangeni okuthiwa licena abanye bathi Yi aloe Vera. Ubukisiwe ,wona wenzelwa ukuphekisa amafutha.

Isihlahla esilamahlamvu amancinyane aluhlaza ,abanye abasibiza ngokuthi Yi feni .Eseganga eselapha imikhuhlane etshiyeneyo emizimbeni yabantu jikelele.

Izindlu ezilamazenge abomvu sezivalwa yizihlahla zesintu eziyelaphayo ezitshiyeneyo ezilamahlamvu aluhlaza ezinye zilamahlamvu amancinyane alithanga.

Imithi yesintu etshiyeneyo okugoqela icena lomithwentwe ,leminye .Okwelapha imikhuhlane etshiyeneyo, kuwonyisiwe kwabekwa ngamaqembu ngamaqembu.

Iluba lesintu elilombala oluhlaza lolithanga eliyelapha imkhuhlane etshiyeneyo emzimbeni lezigulane ezitshiyeneyo.

Amalemon amabili avuthiweyo lesigaqa senginger esisodwa kubekiwe lokhu kungumuthi owelapha isigulane ma silomkhuhlane wokukhwehlela.

Isihlahla esilamahlamvu amade aluhlaza lalombala olithanga esisetshenziswa njengomuthi wesintu lapho izigulane sezihlangane lenhlupho ezitshiyeneyo

Owesilisa uchola umuthi oluhlaza owesintu ewugigela phezu kwe board elenziwe ngeplanka ukuze ukuthi umuthi lowu ubelula nxa unathwa

Iluba leganga elitholakala egangeni elokwelaphela amehlo lapho esefiliphala ebantwini abadala labatsha ukuze bebone kuhle.